Daldala jechuuni kan gabaa itti daldalanii gabaafi gabaatti dhiyeessanii jechuudha daldala jechuun. Kanneen akka meeshaalee garagaraa ta'uu danda'a. Meeshaalee hedduu kan gara gabaatti geessani jechuudha.

Geejiba jechuun daandii jechuudha. Daandii Buufata Xiyyaaraa ta'uu danda'aa, Buufata Konkolaataa ta'uu danda'aa. Geejiba jechuun wantoota namaaf oolanidha. Turiizimii jechuun immoo bakka tokko baayyeemiidhagaa bakka namni itti argamu jechuudha.

Ijaarsa jechuun baay'ee jaalaladha. Baay'ee baay'ee jaalala kan namatti mul'isudha. Fakkeenyaaf namni waliin ta'ee ijaaramee hojiilee garaagaraa hojjachuu danda'a jechuudha. Kanneen akka qonnaa, hojii mootummaa fi mootummaa gidduutti kan namni waliin ijaaramee hojjatu jechuudha. Baay'ee ijaarsi kan namatti toludha.

Kitaabota garaagaraa gaaf fuunee dubbifnu asoosama irraa dubbifnee boqonnaa sammuu keenyaa irraa arganna. Baay'ee kan nama gammachiisanidha kitaabolee garaagaraa dubbisuudhaan sammuun namaa kan itti gammadudha jechuudha.

Meeshaalee barreeffamaa jechuun kan akka kitaabolee garaa garaa itti barreeffamee jechuudha. Irratti barreeffamu jechuudha. Meeshaalee barreeffamaa jechuun warreen akkas akkasiiti. Barreeffamaan kan ibsamanidha meeshaaleen barreeffamaa.

Kuduraalee fi muduraalee. Kuduraalee fi muduraalee jechuun kan namni baayyee itti fayyadamuu jaallatuu dha. Ijaarsa qaama namaatiif kan baayyee barbaachisaa ta'anii dha. Kanaaf kuduraalee fi muduraaleen kun ga'ee olaanaa qabu jechuu dha. Baayyee kan bareedoo ta'anii fi nyaataaf kan oolanii dha.

Alaabaan baay'ee kan namatti toluu fi baay'ee bareedudha. Eenyummaan saba tokkoo kan ittiin ibsamudha.

Oomishaalee jechuun baay'ee miira gammachuu kan namaaf kennudha! Baay'ee kan namatti tolanidha! Baay'ee kan nama gammachiisu danda'anidha! Oomishaalee hojii gaafa hojjennu baay'ee tokko kan itti gammannee hojjennu jechuudha. Baay'ee kan namatti tolanidha jechuudha. Baay'ee kan nama dinqisiisanidha! Oomishaalee jechuun gammachuu guddaa jechuudha.

Geejjibaafi konkolaataa jedha. Geejjibaafi konkolaataa jechuuni imala daandii ta'uu danda'a. Geejjiba jechuunii. Konkolaataawwan jechuuni kan namni baayyeen jaalatudha. kan namni baayyeen itti fayyadamu jaalatudhaa. Konkolaataa jechuun kan namni hundumtiyyuu jaalachuu, jaalatu jechuudha.

Biqiloota. Biqiloota jechuunii kan lafarratti uumamanii jiran jechuudha. Kanneen akka biqiloota garaa garaa ta'ee kanneen akka biqiloota uumamaan kan isaan jiraatanii kan namni ittiin nyaatee irraa jiraatudha. Biqilootaani bakka bashannanaa bashannanaaf kan namaa ta'anii jechuudha.

Geejjiba jechuun baay'ee kan nama sodaachisaa jirudha. Yeroo ammaa kanatti magaalota gurguddoo keessatti yeroo baay'ee geejjiboonni kun nama humnaa ol fe'ee osoo deemuu miidhaa gurguddaa kan namarraan geessisaa jirudha jechuudha. Baay'ee tokko nama sodaachisaa jira!

Mana jechuun kan namoonni hundumtuu mana tokkotti galee waliin jiraatan jechuudha. Mana jireenyaa jechuun baay'inaan kan namoonni hundumtuu mana jireenyaa isaa godhatee keessa jiraatu mana jireenyaa jedhama. Kun mana jireenyaati.

Bineensota manaa bineensota manaa jechuun baayyee kan namatti tolan kan nama jaallataniidha baayyee kan namatti si qaniidha nyaataaf kan namaaf oolaniidha baayyee kan namni nyaachuu jaallatuudha. Bineensota alaa jechuun baayyee kan nama hin jaallanne kan namatti madaquu hin jaallanneedha baayyee namatti hin siqan.

Faaya jechuun baay'ee bareedaa, miidhigina kan qabudha. Faaya jechuun baay'ee baay'ee miidhaginaaf, bareedinaaf kan oolanidha. Faaya jechuun qaama namaafillee, fayyummaa namaafillee faayi baay'ee barbaachisaa kan ta'edha.

Geejiba Baayyee yaaddoo guddaa kan natti fiddudha anaan. Baayyee na na sodaachisa. Dhugaa dubbachuuf yaaddoo guddaa kan namatti fidudha geejiba jechuun. Turizimii jechuun immoo baayyee bakka bareedaa namatti toludha. Meeshaaleen garaagaraa keessatti kan argamu jechuudh fakkeenyaaf kan akka distii, tarboo achi keessatti argamuu danda'u jechuudha.

Muuziqaan baay'ee nama gammachiisa! Baay'ee miira namaa kakaasa! Gaafa hundumaa muuziqaani kan miira namaa kakaasudha. Namni hundumtinuu ni jaallata. Nama baay'ee bukkeetti yeroo muuziqaan jiraatu namni hundumtiyyuu ittiin tajaajilamuu baay'ee jaalata jechuudha.

AJAB ABBAA ODUU🤣🤣 Yaa daldalaa garmalee keessa nama galchudha. Baay'ee kan nama hin taanedha daldalli. Baay'ee kisaaraa gurguddaa keessa kan nama galchudha. Yogguu baay'ee, namni baay'een hojiilee garaa garaa hojjechuuf jedhee gara daldalaatti seenee kan kassaru baay'eesaa argina. Kanaaf tuuuu! Yaa daldalaa! TUFAA JIRAMOO NAAF HIN GALLE, SIRREESSAAMEE IJOO! KUN ISA TAA'UU JAALLATUDHA, DALDALA HIN JAALLATU WAAN TA'EEF!

Hawaasa jechuun sodaa tokko malee waliin jiraachuu jechuudha. Walii galteedhaan kan hawaasni bakka tokkotti waliin jaalalaan jiraatu jechuudha. Baay'ee namatti tola hawaasa jechuun baay'ee dinqiidha.

Siyaasa jechuuni mootummaafi miti mootummaa gidduutti kan gaggeefamudha. Siyaasa jechuun akkaataa ittiin bulmaata aadaa tokkoofi saba tokkoollee kan ibsuu jechuudha. Siyaasa jechuuni miti mootummaafi mootummaa kan gaggeefamu siyaasa jedhameet ibsama jechudha.

Ajaa'iba ispportiin baay'ee kan namatti toludha. Baay'ee kan nama gammachiisudha. Ispoortiin qaama namaatiif baay'ee gaafa hojjatan namatti toludha. Jireenya namaa keessatti baay'ee barbaachisaa kan ta'e ispoortiin baay'ee namatti tola ajaayiba!

Bineensota manaa jechuun namaa wajjin kan madaqanii jiraatan jechuudha. Bineensota alaa jechuun immoo kan namatti osoo hin madaqin bosona yookiin daggala keessa jiraatan jechuudha.

Daldala Daldala jechuun baayyee sodaa guddaa kan qabudha. Baayyee fakkeenyaaf ani ofii keetii daldalee kisaaree argeera kanaaf jecha waanta daldala jedhamu an dhagahuu mitii ija kiyyaan arguu hin barbaaduu jechuudha. Fakkeenyaaf gabaa jechuun kan namni bakka tokkotti waliin ta'ee nagadatee buluu jechuudha.

Alaabaa jechuun eenyummaa saba tokkoo kan ibsudha. Eenyummaa saba tokkoo kan ibsudha maalummaa saba tokkoo kan ibsu alaabaa jechuudha. Alaabaa jechuuni sabni kamillee kan ittiin adda baafamee beekamuu alaabaa jechuudha.

Amantaa, Amantaa jechuuni kan namni tokko amantaan kun naaf ta'a jedhee, amantàan kun naaf ta'eera jedhee kan itti buluu jechuudha. Kan namni hundumtiyyuu amantaan kun naaf ta'a waan ta'eef, amantaan kiyya kun baayyee bareeda jedhee kan ittiin buluu jechuudha amantaa jechuun.

Baay'ee nama dhiba manni! Baay'ee nama rakkisa manni! Mana dhabuun baay'ee nama gaddisiisa! Baay'ee tokko, kan mana dhabanii bakkee jiraatan baay'eetu jira. Kana jechuun mana dhabuurraan kan ka'edha. Baay'ee mana dhabuun baay'ee kan nama gaddisiisudha!

Kuduraalee fi muduraalee baayyeen jaalladha. Fakkeenyaaf kanneen akka hundee diimaa, raafuu marataa fi kanneen kana fakkaatan baayyeen jaalladha.

Meeshaaleen manaa baayyee baayyee kan namatti toludha. Baayyee tokko kan nama dhibudha. Osoo meeshaaleen manaa hin jiru ta'ee, namni maaliin akka fayyadamu ani taa'ee baayyee yaadaan ture. Fakkeenyaaf maaliin akka nyaata bilcheeffannuu osoo meeshaaleen hin jiraanne ta'ee , maaliin akka nyaanu yaaddanii beektuu?

Seera jechuun akkaataa ittiin bulmaataa tokko ta'uu danda'aa jechuudha. Akkaataa dambiin tokko ittiin baafatame bulamu jechuudha. Fakkeenyaaf seera naannoo tokko jechuudha. Akkaataan seerri naannoo tokkoo ittiin bahe tokkoonii namichi tokko seera kana cabsee yoo darbe argame seera kan hin kabajne jedhama jechuudha. Seera kana kabachiisuu jechuun seera akkasiin ibsamu

Mana. Mana jechuun baayyee kan namatti toluudha. Keessa jiraachuuf kan namatti toluudha. Yeroon mana argadhutti jireenyi koo baayyee kan natti toluudha.

Oduun baay'ee nama gaddisiisan baay'eetu jiru. Fakkeenyaaf namni nama jibbuudhaan oduurraan kan ka'e, namni jibbuurraan kan ka'e oduun baay'ee nama gaddisiisa! Baay'ee gadheedha oduun! Baay'ee kan hin taanedha oduun! Baay'ee kan namatti hin tolledha oduun! Oduun baay'ee kan nama jibbisiisudha!

Meeshaalee miudhaginaa Meeshaalee miidhaginaa jechuun baayyee kan bareedaa ta'e dha. Kan baay'ee bareedu dha. Kan namni hundumtiyyuu meeshaalee miidhaginaa jedhee itti fayyadamu jechuu dha. Fakkeenyaatiif meeshaalee miidhaginaa kan jennu, kan ittiin nyaatan, kan ittiin dhugan, kan namni hundumtuu ittiin jiraatu 'Meeshaa miidhaginaa' jedhama.

Asxaan eenyummaa saba tokkoo ibsuu danda'a. Kanneen akka alaabaa fi beeksisa garaa garaa fa'a irratti kan bahu asxaa jechuu dandeenya.

Giddu gala bashannanaa, giddu gala bashannanaa jechuuni bakka itti namni walitti qabamee bakka baayyee bareedaa, miidhagaa ta'ee hundumtiyyuu bakka sanatti namni baayyeen baayyee bashannanaadha. Bakki kun baayyee namatti tola jedhee bakka tokkotti waliin argamee waliinii bashannanee iddoo itti sammuusaa baayyee boqonnaa itti argatuu jechuudha.

Ji'ograafii jechuun akkaataa teessuma lafaa tokko kan ibsu jechuudha. Seenaa jechuun immoo maqaa namaa seenaa adda addaa kan hojjete ibsu yookiin seenaa hojjetames kan ibsu ta'uu danda'a.

Elektirooniksii jechuun manneen hojii garagaraa keessatti kan hojjetamu jechuudha. Elektirooniksii jechuun hojiilee garagaraa mana keessatti oomishamu kan ittiin hojjetamu elektironiksii jennee ibsuu dandeenya jechuudha. Elektirooniksiin baay'ee kan bareeduufi kan namatti toludha.

Meeshaalee barreeffamaa jechuun baay'ee kan namatti tolan, baay'ee bareedoo ta'an, baay'ee tokko kan nama hundumtiyyuu irratti barreessuu dhaan, dubbisuu dhaan itti fayyadamu jechuu dha. Meeshaalee barreeffamaa jechuun baay'ee kan bareedani dha jechuu dha.

Safuudha! hojiidhaf, hojiin jaalaladha. namni hojii jaallate hojjetu rakkina keesaa ba'uu danda'a. hojiin baay'ee jaalaladha. hojiitti jaalalan hojjeenna yoo taane rakkina keessa gara dureessummatti dhufu dandeenya. aja'iba! hojiin.

Meeshaalee jechuun baay'ee kan sodaachisanidha. Baay'ee tokko yoo tuttuqan miidhaa qaamaarraan kan geessisu ta'uu danda'a jechuudha. Kanneen akka meeshaalee qara qaban keessaa kan yoo tuttuqan miidhan jechuu danda'u jechuudha.

Dhugaatiin baay'ee kan nama gaddisiisudha! Baay'ee kan baay'isee kan nama gaddisiisudha! Sababni isaa immoo dhugaatii garmalee dhuganii machaa'uudhaan, haalota garaa garaa ta'uudhaan baay'ee gadda hamaa namatti fiduu danda'a.

Ajab! Miidiyaalee hawaasaa jaalladha. Oduu gaarii kan nuti irraatii dhageenyudha. Miidiyaaleen hawaasaa baayyee jalalaan gara hawaasaa kan dhufudha. Baayyee kan namatti toluu fi kan nama hawwatudha.

Kopheen tokko tokko baay'ee na aarsa. Baay'ee aarii guddaa natti naqa. Guyyaan hidhadhee deemu baay'een aaraa oola. Guyyaa tokko gammadee hin beeku kophee tokko tokko yeroo kaa'adhu baay'ee nan gammachiisu baay'ee na aarsa garmalee tokko na aarsa jechuudha.

Ispoortii jechuun baay'ee barbaachisaa kan ta’edha. Baay'ee qaama namaatiif fayyummaa namaatiif wanta barbaachisudha Ispoortiini. Yeroo namni Ispoortii hoojetu fayyummaa qaama isaatiif ciminaaf illee wanta ooludha Ispoortii jechuun jechuudha. Qaama namaaf fayyummaa namaaf kan oolanidha Ispoortii jechuun.

Meeshaalee adda addaa jechuun kan ittiin jireenya gaggeeffatan jechuudha. Meeshaalee adda addaa kunis faayidaa hedduu qabu. Akka fakkeenyaatti meeshaalee muka irraa hojjetaman kaasuu dandeenya.